Ombaanga yetu yoStandard Bank ndjoka ya tseyika nedhina ombaanga ombulawu, ohayi kutha oompito, nokuya moshigwana, tayi fala omayakulo gawo kaayakulwa yawo, hoka haya dhengele uuthayila mboka uushona mpoka haya gandjele omayakulo, opo ihe aayakulwa ohaa yi ya ka konge omakwatho ngoka yo taa pumbwa.

Oombaanga dhetu paife otadhi ende tadhi lesha komeho gaayakulwa yadho, shoka lela aantu ye li taya pumbwa. Ombaanga yotango yopashigwana, osho wo ombaanga ndjika hayi ithanwa ombaanga yaVenduka, odhi li hadhi tula po oshimaliwa shomwaalu gontumba, hashi pewa aayakulwa mboka ya pungula nombaanga momukokomoko gwethimbo lya gandjwa.

Omahala goku kuutumbila noku kundila aayenda oga talikako ogo omahala gasimana oshoka opo haputhikile aantu, ngaashi toshi eleke negumbo lyoshiwambo li na oshinyanga ngele omuntu takundwa. Omahala nee ngono goku kundila aayenda, aantu ohaya tulapo iipundi tayi moninka nawa yomayaala gayoolokatha nuutaafula tawu monika nawa.

Oompito odhindji oombaanga dhetu dhopashigwana ohadhi gandja omasindano komahangano ngoka ga longa nawa komukokomoko gwomvula nenge taya gandja omasindano kaantu mboka ya longa shi iwetikile onga omomapungulilo nenge onga miilonga yi iwetikile moshigwana. Nombaanga yetu yo Bank Windhoek ohayi gandja wo omasindano kaantu mboka.

Kapena naana omuntu keehole iinima iiwanawa. Sho osho wu wete no nena omahala ogendji gomatalelepo momagumbo nenge momahala nenge omahala go ku kuutumbika aayenda o ha ga kala naana ga longekidhwa lela ga tulwa iipundi iiwanawa , uutafula uuwanawa nuuna omuntu a kuutumbapo oku li po ashike ta kewuka ye ta tala kutya uh! ndele pehala mpaka opuuwanawa ye tazi po nee akwata onyati kutya nangame otii ka opaleka lyandje.

Omathimbo sho taga ende wo taga lunduluka oombaanga otadhi tu kunkilile kombinga yamboka haya longitha iilimbo yoombaanga ,haya longitha iihako mbyoka haa yi ithanwa ano ya yakwa okukala yalundila nenge ya eta po iinima ita yi tsu kumwe nashoka sho shili ano iinima yaningwa muumbudhi.

Monalenale ombaanga sho dhatameke, aantu ka ya li naanaa yatonatela omauwanawa goombaanga unene ngaashi ombaanga ndjika haku tiwa oblue bank nenge haku tiwa ombaanga ndjoka oombulawu ano oStandard bank payife oompito dhono aantu otaya ningi shoka shili mondjila nokumona omakwatho kombaanga pa yihohela yili peveelela.

Muuyuni awuhe kehe gumwe ota popi owala omaliko goshilongo nenge ehumokomeho ashike ihali yapo ngele kapena oshimaliwa. Oshimaliwa osha talikako shili osho esipa lyehukamugongo lyehumokomeho osho wo lyeyambulepo lyoshigwana, muuyuni awuhe kehe gumwe ota pumbwa okulongitha oshimaliwa mompumbwe yesiku kehe.

Oombaanga moshilongo otudhina dhomaludhi gayoolokathana ,moka woo mwakwatelwa nombaanga onene yoNedbank . Ombaanga ndjoka ohayi gandja omakwatho gopashimaliwa, hayi gandja omayakulo gonomenawina. Oya tseyika nawa yina omikuli dhili pevielela uuna tolanda sha shokomagumbo nenge tolanda iihauto.

Omikalo dhomalungula sho tadhi ende tadhi gandja enwethemo enene moshigwana, aantu oyendji ohaya ningilwa omapulidho, opo aantu ya ningilwe omalolelo ngele omukalo gopalandulo lyoombaanga pamalungula ogwa simana. Oyendji ohaya zimine nokugandja omantopelo gawo, nomantopelo gongushu aantu ohaya mono omasindano ga shewa.

Oshimaliwa shoka sha tseyika nawa muuyuni osho ehukamugongo lyomahupilo nenge osho oshinima shoka tashi pindikwa nasho muuyuni, osho kehe gumwe ta lalakanene, sho osho hashi kutha kehe gumwe mombete oku ilongela sha oku ka nyangadhala i imonene sha, opo a kale ena sha mondjato.

Oto tseya nawa oku tya iilongitho mbyoka hayi longithwa oku ninga uunafaalama oya ninga ondilo noombaanga dhetu ngaaashi ndjoka yaVenduka ohayi tukwathele mokulanda omambakumbaku nenge omatemo ngoka gokupulula nenge omayaha ngoka gokukunitha haga nanwa kiiyenditho mbika yomambakumbaku nohaganingi iilonga iipu ethimbo nethimbo

Otuna omaludhi giimaliwa mpoka tuna iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ayihe mbyoka ohayi longithwa pamikalo dhayoolokathana onga okudeposita nenge okulanda oompumwe dhesiku kehe, ashike iimaliwa ayihe oyasimana shi thike pamwe.

Omahala gaayenda momagumbo ogo omahala ga talikako ga simana oshoka ogo omala ga simanekwa moka hamu thikile aayenda mo omo hamu kundilwa aayenda sho osho monena ohaga kala ga tulwa iikwaniipangitho yili poshinanena onga iipundi, iitaafula, uukopi nomauyemele nosho nosho.

Moshilongo otunamo omahangano ngono gomakwashipaleko, ongaashi ogo kukwashipaleka omahauto, iiyenditho ano nenge omagumbo, oongeshefa nayilwe. Oha gandja omawudhano ngoka gopashinanena, omawidhadhono ngoka haga kwashilipalekwa wo koombaanga dhomoshilongo ngaashi oStandard Bank nosho wo oombanga oonkwawo.

Aagundjuka yetu otaya ningi omathigathano po moku ulika kutya ngame ohandi mbaangitha ombaanga yini nondi na okakalata ke li ngiini. Nokakalata okaluudhe mongaashingeyi oka talika ko oko okakalata kaa mboka ye na iimaliwa naagundjuka oyendji oya kwatwa kombepo ndjoka yokukala ye na okakalata hoka. Sho osho aagundjuka oyendji monena taa longo nuudhiginini.

Aalongi yomoomaalaka oyo aantu mboka moompito odhindji oyo aanambili. Oyendji oyeshi luku nokuli kutya oye na oshipala tashi ithana aalandi. Moompito odhindji ohayi iyadha ye na aalandi yomaludhi gayooloka, mboka yomikalo omiwanawa naa mboka yomikalo omiwinayi. Ashike molwashoka oya dheulikika, ohaya kambadhala oku ihumbatela aalandi ngaashi tashi vulika muuwanawa wawo.

Oombanga shotadhi thigathanapo momikalo dhokumbanga itadhi ningi ashike shoka ashike otadhi ningi wo omikalo odhindji dhoku kala dha hokitha aayakulwa yawo nenge aakalimo yomiilongo moka opo yakale ya landula nana ombanga onga oku etapo ompiito dhomawudhono aantu ta thigathanapo pawiliko nana lyombanga ndjoka tayi gandjelepo oshimaliwa nenge tayi gandje lepo iikwanipangitho opo shoka shi kale shaningwa otadhi pandulwa lela.

Moshilongo shetu otunamo omambwinda goositola hadhi adhika momatungilo gayoolokathana moondolopa , hoka haku yiwa aantu taya ka kongo iikwawo niipangitho nenge oompumbwe dhawo dhesiku nesiku. Omambwinda goositola ndhoka ohaga monika momahala giili nogili moshilongo ashihe.

Oshilongo Namibia osha tseyika nawa molwa okaalita kasho hoka okawaanawa. Ashike ka kele kwaashono nasho oshili shina oshimaliwa shoshilongo shoka shili sha simanekwa kwaayehe, mpono to adha omutse gomuleli omukulukulu gomuhoko gwaaNama hi ithanwa Hendrick Witboy oshowo yilwe yina omitse dhaaleli yetu yongaashingeyi ngaashi gwaNdohotola Sam Nuuyoma, Hage Geingob nogwa Hifikepunye Pohamba.

Kehe gumwe monena okwa hala e na okahala ke hoka hi ithana okahala ko kukuutumba uuna ta thuwa, uuna tali nande okawulalelo nenge okamwiha taki imonikila. Otaya longitha wo omikalo ndhoka dhopashinanena oku kala ya landa iipundi, mbyoka tayi endele pamwe nethimbo niitaafula, nuuna ta thuwa po okushi kutya oku li pehala lye ewanawa.

Oshimaliwa osho tashi inyengitha omahupilo guuyuni. Omuntu kehe okwa talikako a pumbwa okukala ena oshimaliwa she, eshi longe nuudhiginini pomukalo kehe tavulu oku kala i imonena oshimaliwa, kakele ashike shampa itiikuthile talanditha nenge ta longo iilonga yilwe.

Uyuni nena sho wahumu komeho aantu tayende taya tseya okunduluka iilongomwa miipilangi osho wo miiti ,aantu paife otaya ningi omathigathano kutya olye tavulu okunduluka po oshinima shina ongushu yiiwetikile ,sho oshina ongushu nomutalelo guli kombanda osho lela aantu oyena iinima yi li po.

Ondunda yokulala yo yene olyo ehala lyasimana oahoka kehe omuntu okweli pumbwa uuna tathuwapo, uuna takotha ,uuna ta pumbwa ethimbo lye lyopawumwene adhilaadhile nenge aninge iinima ye yopawumwene ina hala nande oku piyaganekwa. kehe gumwe owa pumbwa okukotha oomposi dhagwana nohashi ningilwa mehala ha li ithanwa ondunda yokulala.

Uuyuni sho tawu ende wa nika iikengelela, oombanga otadhi kunkilile aayakulwa yadho kutya opu na wo omakengelelo taga zi maantu ohaandimwe, mboka haya i ti yo aanambelewa okuziilila koombaanga. Nombaanga yetu yoNedbank noBank Windhoek odhe shi koleke ngeyi kutya oombaanga dhawo kadhi na esiku dhi pule omuntu oshimaliwa kutya na gandje oshimaliwa omolwa esindano lyontumba.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, ombaanga ndjoka ya tseyika nawanawa, ombaanga yotango onankondonkondo, ohayi gandja omalongo nenge omadheulo nkene aantu tu na okukala tatu longitha iimaliwa yetu moompito dha yoolokathana notashi tu kwathele okukala twi igamena komikalo odhindji dhokukala twa yakulwa iimaliwa yetu pamikalo dhopautekinolohi.

Momahala ogendji ngoka gopaunshitwe wa gamenwa, ohaga tulwa omandhindhiliko fano opo aayenda nandjila nenge aataleli po uuna taya thiki pomahala mpoka ya kale ye shi kutya oshike sha tegelelika kuyo, oshoka opu na iinamwenyo yimwe yaa hole oku gumwaagumwa.

Nomoompito odhindji, aantu oyendji mboka haya longitha ombanga yedhina Ned Bank. Oya hololwa kayina lela ayakulwa oyendji, noshindji shoka hashi longithwa kombanga ndjoka onga oku tulako oshimaliwa nenge okushi kuthako, hashi longwamo ashike koka shina koopondje hono ka tseyika nedhina ATM.

Aantu sho ta yeende taya dhimbulula omayakulo ga gwa pivi goombaanga nomayakulo nga taga etitha omuntu akale ena ohamu nohokwe yokukambaangitha ombaanga ndjoka, ombaanga yobank windhoek ombaanga ya tseyika ngeyi kutya ombaanga ndjoka hayi tula oondando dhayo pevi uuna tayi kwathele aayakulwa yawo.

Omathimbo sho geli taga humukomeho omatungilo uukwatyankalo mbu womonakuziwa owundji itawu longithwa we. Nena otuna omatungilo ngoka taga monika ga londathana taga monika geli nawa geli pamuthika gopashinanenanaantu oyendji naantu oyendji oya mbekuka notaya tameke okuninga gafa omakwawo ngoka ogendji gendji.

Ombaanga yetu ndyoka ya tseyika nedhina ombaanga yopamuthika , ohayi longitha omikalo dhopashinanena, omikalo dhokuya komambwinda goositola, opo yi fale a omayakulo gawo popepi noshigwana. Ohaya longekidha omaudhano ngoka hagi ithanwa uugame uushona, opo aantu yi isindanene sha, uuna taya gandja omayakulo pethimbo opo tuu mpoka.

Oombaanga dhetu odha tameka oku ngushupika nenge oku wayimina aanafaalama oku ya pa omukumo, opo ya dhiginine shoka taya ningi pamukalo goku ya kwathela pashimaliwa, omukalo goku ya kwathela paku ya, ya tale ootundi dhomailongo goku ilonga uunafaalama, nombaanga yetu yoBank Windhoek otayi pandulwa sho tayi shi ningi lela nohamu.

Uuyuni sho tawu humu komeho, aantu oyendji otaya mono oompito dhoku kala ya longa iimaliwa yawo kuyo yene, mono aantu yetu oyendji taya longo nuudhiginini ya kale yiimonena oshimaliwa. Oshimaliwa oshili sha simana, osho hashi longithwa pomapindikathano.

Uuyuni shi tawu ende tawu humu komeho, omahangano omanene giikwambaanga muuyuni osho wo Namibia a kwatelwa mo, oga kongo po omikalo tadhi nana aayakulwa yawo; mwa kwatelwa ndhoka dhokuninga omauliko giigandjomwa uuna to longitha omayakulo gawo, shono tashi nana aayakulwa oyendji noonkondo.

Omahala taga hokitha, omahala ge na okambepo okawanawa, omahala ge na omutalelo omwaanawa ogo ha ge eta aantu ya kale ye na ombili yokomwenyo, aantu ya kale ye na ohokwe yokukala momagumbo omolwa uukwatya uuwanawa woondunda dhokuthuwilwa.

Oombanga dhetu dhomoshilongo otadhi pandulwa. ombaanga yo Standard yimwe yomoombanga ndjoka tayi pandulwa sho moompito odhindji olundji nopendji haya kala yena mbyoka hayi ithanwa iikumithalonga . Uuma aantu taya shuna koosikola ohaya gandja oshimaliwa shoka tashi vulu oku ka gandjwa nale uuna omuntu eshimono .

Uuyuni awuhe otawu popi! oonguwo odho hadhi dhimbulukitha omuntu kutya nguno ogwuukwatya wuni nomomathimbo ngaashi ngeyika goshinanena aalumentu ohaya zala oombuluwaka, ohaya zala oombayikitha tadhi imonikila opo ya vule okuyoololwa, nosho wo momukalo ogundji aandonga oya tseyika haya talika koonguwo.

Moshilongo Namibia otu na ombaanga ya tseyika nawa molwa omayakulo gayo omawanawa, niihohela yawo yi li pevi noonkondo adhihe. Nombaanga yedhina oStandard Bank, otayi adhika moshitunda shetu Namibia, ndjoka yi li tayi gandja omayakulo gayo meyiwetikilo noyi li wo tayi shi ningi oshipu kaaniiyemo aashona okukutha omikuli, okulanda omahauto, omagumbo nayilwe.

Uuyuni sho tawu ende tawu thembala, oompungulilohangano ohadhi gandja shono hashi ithanwa ekuthiloko, kwaamboka haya longo nenge haya longitha omapungulilo gawo, uuna taya pumbwa oshimaliwa oshindji momwaalu omunene okulanda Omagumbo, okulanda Iihauto nosho tuu. Ohashi longo momukalo omwaanawa shi ikolelela kiihohela yoombaanga dhawo.

Aantu oyendji monena sho taya endathana miilongo niilongo, ohaya yi pomayakulilo mpoka ya pumbwa okushendja iimaliwa yiilongo yawo, ye yi tule mwaambyoka yiilongo moka yi iyadha ye li, opo omakwatho ga kale omapu, uuna taya pumbwa okulanda sha, nenge uuna taya pumbwa okuninga sha noshimaliwa, ya longithe shoka shomoshilongo moka omuntu ti iyadha e li.

Oomaalaka gomalandithilo ohadhi landitha woo iimima oyindji pawuwindji nenge iinima pawuhandimwe dhoka hadhi kala dhapakela noomoombuli . Aalandi oha yeya okutala shoka taapumbwa, ongaa omaviinu, ongaa iikunwa yilwe.

Aantu pomathimbo gokuya koositola yaka lande iikutu, ohaye shi ningi, noha ya yi pomahala goositola dhaaChina, ndhoka dhi li nokuli moshilongo shetu dhiikalekelwa, omangeshefelo gaaChina ge li po, aantu haya yi yaka lande iinima momwaalu ogundji, yo taya ka landitha wo kooyakwawo kookastoma yawo yene.

Omahangano tu na moshilongo goompungulilo otaga kuthathana po pomikalo dhayoolokathana. Omahangano ngoka ohaga gandja wo omawuwanawa moshigwana onga okugandja omikuli ndhoka hadhi longithwa okulanda omagumbo, okulanda iiyenditho nenge okulanda omavi gomalukalwa nenge okuhumitha komeho oongeshefa dhawo otu na mo wo noombanga oonene dhatseyika nawa dhoo Netbank.

Omaalaka getu moshilongo ohaga landitha iikutu ya yoolokathana naambyoka woo tayi zalwa pethimbo ngaashi ndi lyonena. Aamati otaya zala omitsuhu oshoka omitsuhu ohakutiwa ohadhi ukilile yo aagundjuka oyendji ohaya imonikila anuwa ngele ya zala oonguwo nomitsuhu odhili olwaala lwokukala omuntu wu ukilila.

Momayalaka getu goposhilongo shetu Namibia, ohamu monika omaludhi giilandithomwa ngaashi oomboloto. Oomboloto shimwe shomiilandithomwa mbyoka hatu longitha esiku nesiku uuna tatu ningi ootee dhetu momagumbo nenge okulongekidha uumbaki waanasikola nenge uuna ompito yaapo nawa, tayi li wa onga omwiha nenge uulalelo.

Ngaashi shili omukalondjigilile , ehala ndi lina okukundilwa aayenda olina okukala tali imonikila nomongaashingeyi aantu ohaa landa iipundi mbyoka yongushu yopombada, mbyoka tayi tulwa momahala ngoka goku kundila aayenda, opo uuna aayenda tayeya pomahala gawo yakale lela yeli yuuvite uuntsa.

Moshilongo shetu NAmibia otwa kalele mo naaleli yetu tetekela ngaashingeyi yomadhina: Omundohotola Hage Gottfried Geingob oshowo Omundotolo Sam Nuujoma ngoka oye a talika ko oye he yoshigwana. Oya pewa esimano ndika lyewuliko kutya oyo aaleli yoshilongo shetu, paku tulwa koshimaliwa.

Ngaashi naana shili sha talika ko kutya olwaala lweputuko oko oku kala wuna iinima iiwanawa megumbo lyoye. Iipundi iiwanawa mbyoka yo ku kuutumba aayenda moompito ndhika oyili tayi dhana onkandangala yo oyili ya fa tayi thigathana sho osho wuwete moompito odhindji aantu oyendji otaya kala ye na iinima yi vulithe pu ya yakwawo muuwanawa.

Uuyuni wa nika iihongomwa paife otayi thigathana po momathigathano gapaipindi, naagundjuka otayeshi kwatele okuhonga uuhongithomwa mboka tawu monika wuli pomuthika gwopashinanena, onga uupilangi wa ningwa nawa wokutula iimeno nenge uupilangi wa ningwa nawa wokutula uuhalasa, omakende gomaviinu nayilwe.

Omathimbo ngaka aantu taya ende taya humu komeho, oomaalaka otadhi ende tadhi indjipala naahalithi otaya ende wo taya mbomboloka okuza kiilongo niilongo, onga okuya kiilongo moka ya mono oompito dhoku ningila omangeshefelo. Oomaalaka otaga gandja oompito dhiilonga kaakalimo yomiilongo moka, aahalithi nenge ooyene yoomaalaka ya mbombolokela noku ningila omahalitho gawo.

Moshilongo otu na oositola oonene ndhoka hadhi landitha iinima yoku tu kwathela momagumbo getu. Ohadhi shi ningi momukalo gokutula muuyatoloko nokuulika wo omangeshefelo gawo. Oyendji yomoositola ndhoka oonene moshilongo ohaya kuthathana po pamukalo gokutya ngame oofanditha dhandje oondando dhandje odho dhi li pevi nenge paife onde shi eta pevi.

Moshilongo shetu otu na mo omahangano ngoka omanene goposhimbaangelo. Ohaga kala ge na omunani goposhikongo ngoka ha kwatele ehangano komeho. MoNamibia otu na mo ehangano ndyoka lyoBank Windhoek li na omunani gwalyo, a tseyika nawa moshigwana David Nuuyoma, ngoka oye mompito ndjika ta kwatele komeho nota wilike ehangano ndyoka.

Muuyuni ngaashi mbuka paife otuna mo oostola oonene ndhoka hadhi landitha iinima yoondilondilo, ashike ka kwali monakuziwa tuna omashina ngoka haga yakula uukalata woombanga oku ningila po mangeshefelo goostola dhilwe, ashike moositola ngaashi oNictus otashi monika shili oshindji to ya ashike nokakalata koye eto ningi omafutilo goye mpo.

Aantu sho taa ende taa humu komeho, aantu oyena uunamwenyo wawo wo pomagumbo mboka hayi takamithwa ngaashi oombwa. Oombwa ohadhi ningilwa uundunda wadho woku lala mboka hawu kala wa ningwa miipilangi, nenge miipeleki nenge muyilwe mbyoka itayi vulu kukwatwa kuupyu ethimbo nenge omvula tayi loko ya gamene komvula.

Aantu nee sho taya ende taya ningi aanongo notaya ilongo oshindji komikalo dhopamalungula. Mboka yi ilongela okunduluka iihongomwa nenge okushita po iinima yomaukwatya ga longwa miiti, oya waimine uuyuni pankalo yontseyo yili pombanda nokushita po iinima tayi landwa nawa iiwanawa nokutula mookombitha nomooseti.

Omapingakanitho giimaliwa mbyoka hayi landithathanwa muuyuni paife oga ninga mukalo omunene aantu taya longitha, niilongo oyindji paife aantu otaya ningi omakingakanitho ngaka giimaliwa no kukala ya tula iimaliwa yawo ongushu pamukalo goku yi landitha muuyuni.

Ombanga yetu yotango yopashigwana otayi pandulwa nonkondo sho yili oyo onani yoposhikolo tayi na nene komeho, noku ulika nkene ombanga onkwawo dha pumbwa oku shi ninga. Moonkalo odhindji ombanga ndjika oha yi etapo ompito dhomaudhano moka aagundjuka oshowo aakuluntu haya kutha ombinga notayi pandulwa nonkondo.

Omauyuni sho taga ende taga yi komeho nondola ya America tayi dhana onkandangala muuyuni, ndjoka yili ya talikako onga oshimaliwa shina ongushu muuyuni awuhe, aantu otaya ende taya pingathanitha iimaliwa. Okupingathanitha nondola ya America ndjoka ya talika ko oyo yina ongushu onene.

Uutekinolohi sho ta wu ende wuuka pombandaa nombaanga yaVenduka oha yi ningi omatseyitho giiningwanima nenge giiyetwapo yawo mbyoka iipe okupitila moongodhi moongodhi dhopeke. Oto vulu okushendja omwaalu goshimaliwa shoka omuntu wa hala oku nana ethimbo nethimbo, wushi ninge oshindji nenge oshishona.

Oahilongo Namibia osha tsejika shina ondjelo yaantu onshona lela kakele kwaaahona Namibia osho oshilongo shoka shina omapendulopo nomayambidhidho omawanawa ngele otashiya pomaudhano . Ombaanga yegu yopashigwana oyatseyika nawa hayi kwashilipaleke ekopi lyokomumvo ndoka hli dhanwa po paasa

Pawuyini otwa tseya nawa ombaanga yotango yopashigwana yi li oyo yasimana, nombaanga yotango onkulu nkuli, onankondonkondo ndjoka ta yi ngushipike notayi kwashilipaleka kutya omilandu nomikalo adhihe dho pamambaangelo nenge dho pamapungililo odha gwanithwa po mewudhililo, nota yi gandja woo oshiholelwa ishiwanawa koombanga oonkwawo.

Uuyuni nee nena sho wathembala .Aantu otalongo iimaliwa otwa mono omukalalo omwanawa gokupungula iimaliwa pamupungulilo dhopa shinanena. Moka tuna ombaanga nokudhilongitha okutuma oshimaliwa pamiikalo dhili nodhili ongaa opo miikalo dhoku tuma pangodhi opamiikalo dhokutuma kombanga nombanga okwawo.

Ka kele ashike oombanga dhetu oku kala tadhi longo meni lyoo sitola, ohadhi fala wo omayakulo ko shigwana, mpoka Yaya kutha uutala, etaya fala ko mahala hoka ga uvanekelwa oku gandjelwa omayakulo nenge oku gandja oma puukululo kombinga yo shininasho ntumba nenge yo shilongomwa sho ntumba shoka ya hala oku etapo.

Ombaanga yetu ndjono ya konekiwa nawa yina ekwatathano ewanawa naayakulwa yawo o Bank Windhoek, ohayi gandja oompito dhomathigathanopo mono omumbaangi dhingi nenge omulongithi gombaanga ha pewa oshimaliwa showina. Opo aka iyuvithe nawa naaholike yawo.

Muuyuni womapingakanitho giimaliwa, muuyuni omwa tseyika nawa mu na odola yoshilongo shoka yaAmerica ndjoka tayi dhana onkandangala momahupilo giilongo ayihe, ashike ohashi kala kutya uuna to shenge oshimaliwa shoka toshi tula moshilongo sheni ohashi yi pombanda molwa ongushu yasho. Naantu oyendji oya lalakanene okushi mona, opo ya kale ya mona uuwanawa washo.

Otuna mo omangeshethelo oma mbwinda goostola gopa shinanenelela taga monika wo moshilongo shetu ngoka geli haga nana aalandi opo ya kalande koostola dhoka dhili lela pamuthika go pashinanena. Omahala ngono oga tali kako omahala gopashinanena nonkondo ko ohaga nana aalandi lela.

Oompungulilo dhetu ngaashi naana ndjoka yoBank Windhoek odhina omahala ngoka ga tseyika nawa ihaapu yi wa ashike ngaaka, hapu yi wa uuna omuntu taka kutha oshimaliwa shomwaalu omunene nenge taka gandja mombaanga oshimaliwa shomwaalu omunene. Opuna okakololo konomenawina(bulk cash) mpoka hapu yi ashike ngoka taka kutha nenge ta gandja oshimaliwa oshindji.

Uuyuni shotawuningi waa nanena naazeko paife, aantu otaya longekidha omahala gawo gakale tagamonika nawa, nomoompito odhindji aatunga magumbo otayatula omahala gawo pomithika dhiiwetikile dhoka tadhi hokitha aayenda uuna yatalelapo omahala gawo nokuzako yakuthako iiholelwa tayati kutya nayo otayakaninga omahala gawo gakale taga monika nawa, ohashimonika opendji nomiigwana oyindji aantu oyaninga omahala gawo giiwetikile.

Moshilongo shetu omuna omaludhi gombaanga ogendji, nombaanga ndjoka yatseyika nedhina Standard bank nayo ohayi longithwa moshilongo shetu. Ombaanga yatseyika nawa yina omayakulo geli pevi ngele otashiya piihohela yo ohayi kwathele aayakulwa yawo okulanda omagumbo, okugandja oshimaliwa nokuninga omapungulilo gashewa.

Uuyuni nena sho wa huma, niigwana paife tayi ningi omapindikathano pamikalo dhiimaliwa yiilongo yawo, nomoNamibia wo otu na mo aapondoli mboka haya ningi omapingathano giimaliwa, ngoka ya tseyika muuyuni oyo onakuyiwa yehumokomeho nonakuyiwa yomapindikathano gopashimaliwa ngoka haga ithanwa oForex Tradinga.

Ombaanga onkulunkulu, onankondonkondo ya tseyika nedhina NEDBANK moshilongo Namibia oya tseyika nawa molwa omayakulo gayo go ondhekwa nogi ikalekelwa ngoka gena iihohela yili wo pevi lela noonkondo adhihe, ngele tashi ya pokugandja omikuli, ngele tashi ya pokugandja oshimaliwa shokwiilonga noshowo okukwathela aayakulwa yawo okulanda omagumbo, okulanda iiyenditho yawo nayilwe.

Oombaanga dhetu dhomoshilongo oompandwa nooshekwa, onkene nomompito ndjika onda hala okugandja meukililo kutya oombaanga odhindji ohadhi tu kwathele. Ohadhi tu kwathele okuyambidhidha pomaudhano, okutu kwathela okuyambidhidha aantu yetu mboka ye li mompumbwe, sho osho nonena tudhi na twedhi simaneka notadhi yi komeho dho tadhi kwathele oshigwana shetu.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho otatu kiiyadha tuna omikalo ndhoka omina nkondonkondo, omikalo omiwanawa omihahaha ndhoka ombaanga dha zimo mokalungu kutya otadhi vuku oku kala dha kwathela oshigwana okwii landela oosola nenge omalusheno goketango nokudhifutila yo taya kala taya futu kombaanga nale.

Omaalaka omahala ngoka tse hatu ka landa iinima yetu, moka hatu ka konga oompumbwe dhetu dhesiku nesiku. Hatu ka landa twaana ompolo yasha ,tushi kutya sho tatu landa komaalaka otatu landa oshinima shoka omuntu ngoye to pumbwa to keshi longitha kegumbo nenge to ke shi longitha palwe.

Omukulu gonale ohati 'nkulungu ke hole mukwawo ta dhana' mompito ndjino uuyuni tawu thigathana po miihongomwa oonkulungu ohadhi monika miilonga yawo pakushita po iinima mbyono yi na uukwatya lela wa hololwa po muunkulungu womuule ngaashi iipundi ya longwa muunkulungu lela wokosindo yondjugo.

Monalenale uuyuni sho tawu ende tawu tonata oshimaliwa osha monika osho elaka ndjoka tali kala pokati komulandi nomulandithi na oshamonikako ngawo shina ongushu opo oshilongo kehe shukale shina oshimaliwa shoka sho oshilongo sha taambako no payigwana okupingakanitha na oshimaliwa osho tashilongo na osho tashi dhana onkandangala sigo onena.

Omathimbo sho taga ende taga humukomeho nomauveko gaantu taga ende taga yi pombanda miinima nombaanga yoNedbank ohayi ningi omalolelo miinima ya yoolokathana mbyoka inayi kala po nale, ngaashi okukayila uuthanguthangu taya ningi ethindilomo lyomayakulo omape.

Oompungulilo otu na dha yoolokathana moshilongo, mpoka nena ho adha oompungulilo tadhi kuthathana po pamukalo gokupindika. Kehe ompungulilo ohayi thikama nokutya ngame ohandi pindike ngeyika nenge ohandi gandja ngeyika payihohela yi thike mpaka nenge ondi na shoka hashi ithanwa okugandja moshigwana nenge okukwathela oshigwana nohandi shi ningi paukumwe noshigwana shandje. Ohashi ethitha nduno opo ompungulilo ndjoka yi kale yi na aalanduli oyendji.

Ombaanga onankondonkondo ndjoka ya tseyika nawa momukalo ngoka gokugandja omakwatho gomikuli otayi shi pondola nawa okukwathela aayakulwa yawo naayehe mboka ya gwanitha po iipumbiwa oku ilandela omagumbo niihauto. Unene sho oshigwana sha fuuka komuumo goohauto oonene noonshona oshi li sha mbekuka notashi longitha ombaanga ndjoka okulanda iiyenditho yasho.

Uuyuni sho ta wu ende ta wu humu komeho no ta wu endele pamwe niigwana iikwawo, uuyuni ota wu ende woo ta wu tala iinima mbyoka yo ku shendjwa pamikalo dhopamahupilo, pamukalo dhopainiwe. Iimaliwa oye ende ta yi ngushupalekwa yo ta yi gwedhelwa ongushu, shivulithe monle. Ookalyamupombo oya ya ende ta ya shendje, niimaliwa iipe Ora yi ende ea yi monikamo osho wo nomoshitunda shetu oyi li ta yi monikamo.

Omangeshefo sho taga patulukile aantu ayeshe keshe gumwe nena ohaka konga iilandithomwa ye teyi leke nge iikutu, ti ikongele ookasitoma dhilande iinima ye shoka aantu kayena we iilonga otaya landitha ashike.

Sho nee taga ende taga humu komeho omayilongo nago oga talikako ogo olwaala lweputuko .Oombaanga dhetu inadhi patelwa kondje kwaashika unene tuu ombaanga yetu yotango yopashigwana ndjoka tayi dhana lela onkandangala okukala tayi tsu omwiilongi omukumo uuna tadhiyi pomahala go manongelo noku gandja uuyelele nkene haya gandja nenge yi ilongele okukala nayo aanambaanga.

Oombaanga odhi na aakalelipo yadho uuna tadhi gandja omayakulo omape ga pumbwa okufatululwa moshigwana, nombaanga yaNedbank oyi na eyakulo epeepeka ndyoka opo tali gandjwa moshigwana lyedhina oNed-plan. Nagumwe gomaawiliki ngoka a tseyika nawa a kalele po oshikandjo dhaVenduka kombinga yokembwinda lyoositola haku ithanwa oGrove Mall, oye Martha Negonga, noku li omuyakuli goNedbank.

Uunene tuu sho oondolopa tadhi koko noku koka ombanga yoNedbank moshitopolwa shaKatima Mulilo ombanga ndjoka ya monikako tayi gandja omakwatho ngoka taga monika natango kiitopolwa iikwawo shoya patulula oshitayi oshipe.

Ombaanga yoNedbank, ombaanga ndjoka hayikutha ombinga konyala mukeshe shimwe, uuna puna nande omathimbo gomafudhepo, ohayi kambadhala okutsa aantu omukumo uuna taayi momafudho, yaninge shoka shili mondjila, yiikaleke kokule niinima yapuka, nokukala yatakamitha ookalyamupombo mboka haadhengele aantu yafa aniilonga yomoo mbaanga.

Ombaanga yetu ndjono ya tseyika ombaanga ombulau moshigwana oya konekwa lela tayi dhana onkandangala nomomapungulilo nomokungushupika ekwatathano pokati kayo naayakulwa yawo, shono hayi gandja omalongo nenge omauvitheko gaantu ya tseye oshindji shi na sha niikwambaanga mbyoka.

Iimaliwa sho ya tseyika nawa muuyuni oyo, nawa muuyuni oyo ehukamugongo lyomahupilo, aantu ayehe oha ya longo iimaliwa yawo opo yi imonene shonmahupilo, onga iikulya, onga okulanda iipumbiwa yegumbo esiku nesiku. Oshimaliwa oshi li ta shi dhana onkandangala moku pindikathana, osho wo oku landa iipumbiwa yegumbo esiku kehe.

Iimaliwa oyi li ta yi dhana onkandangala no itatu mana oku yi popya. Iimaliwa oha yi landa iinima mbyoka tu li ha tu inyengitha esikunesiku yo oyo ha yi tu menekitha oongula oonene, tu ye komailonga tu mone oondjambi dhetu kehulio lyomwedhi. Oshimaliwa osho shi li ta shi longithwa momapingakanitho nande ogo paipindi nayihe mbyoka ya pamba omangeshefo.

Oshimaliwa oshi li naana tashi dhana onkandangala onene muuyuni, niilongo ayihe muuyuni oyi na shono hashi ithanwa oshimaliwa shoshilongo. Noshilongo China nasho oshina iimaliwa yasho, mbyono hayi longithwa moChina okuninga omapindikathano oshowo omangeshefelo.

Oompito sho tadhi ende tadhi holoka pomahala gi ili nogi ili, ombaanga nadho onadhi thigala po mwaashika, sho osho uwete monena, ombaanga odha kwatela komeho omikalo odhindji dhoka tadhi ndungike omikalo dhoka tadhi longo notadhi gandja omauyelele moshigwana. Ongaashi omikalo dhimwe dhomuyo, owo mboka gwaantu taayi ya kahinge, yo yaka talike kutya yo aahingi dhingi shili ,taa gandjelwa oondando, shi ikololela ye kwaashoka a pondola.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi dhana onkandangala onene mekoko lyehumo komeho oshowo ekoko lyomahupilo lyoshilongo shetu, mo omo nee monkatu ndjoka ombaanga oya mona aayakulwa oyendji noonkondo. Ohayi kambadhala nee okuninga omakwashilipaleko mpaka naampeyaka noku gandja wo koshigwana pamikalo dhokuninga omaudhano, oku unganeka wo iinyandwa, oku unganeka wo omathigathanopo miinima ya yoolokathana.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana otayi pandulwa. Oshoka tse moshigwana shetu shAawambo noshaaNamibia otweyi talako onga oyo osheeli. Omunani gwetemba lyomambaangelo, omunani gwetemba lyomapungulilo. Ombaanga ndjika oya longa lela shomupondo shi iwetikile moshigwana omomikalo odhindji moka tayi tukwathele tse aakalimo naayakulwa yawo.

Yoyene ombaanga ndjika yoNedbank moshilongo shetu oya tseyika kutya ombaanga ya shigako mokugandja omayakulo gongushu nenge pakulanda iihauto. Aantu oyendji mboka haya mbaanga nombaanga ndjika oya ninga aanelago notaya kwathelwa kombaanga ndjika nuupu okulanda omahauto.

Methimbo alihe sho iinima tayi ende nokushendja iimaliwa yiigwana niilongo ohayi ende wo nayo tayi shendje. Yimwe otayi fala ongushu pevi yimwe otayi fala ongushu pombanda. Aantu oyendji oya ningi shoka hashi ithanwana egongelo lyiimaliwa ayihe yoshilongo okuza tuu kwaashoka shonalenale sigo okwaashoka tashi longithwa ngashingeyi naantu oya ninga iinima yili ngaaka momagumbo gawo.

Ombaanga yetu yoBank Windhoek oya tseyika nawa tayi gandja omayakulo nokungushipika omakwatathano omawanawa pokati kombaanga yoyene naayakulwa yawo. Omo ihe momukwi gumwe mono aayakulwa ayehe mba ha ya longitha ombaanga ohaya pewa oompito dhokukala ya mona omauyelele ge na sha niikwambaanga pangodhi.

Oomalaka ndhoka oonene moshilongo odho naana payife dhili esipamugongo lyaagundjuka naayehe mboka aanyanyamagulu haya vulu okuthika koositola ye ki ilandele iipumbiwa yawo yesiku moka lela naana shasimana noonkondo kaantu ayehe.

Muuyuni awuhewuhe oshimaliwa shondola yaAmerica osha talika ko osho naana tashi dhana onkandangala mongushu nomomahupilo giigwana mbyoka yina

Oombanga adhihe konyala odhina aapopiliko mboka haya gandja uuyelele shina sha nomayakulo goombanga. No mbaanga ya tseyika nawa moshilongo Namibia oNedbank oyi na shono hashi ithanwa oNedPlan, na oshi na ngu he shi fatulula nawa ano omukomeli gwasho ngono a tseyika nedhina Karl Kapewasha, ngoke eli oye omugandjimayele mOngwediva.

Iihongomwa oyindji yaza miimeno ongaashi iitaafula, iipundi oyo ngaashingeyi tayi dhana onkandangala kwaamboka yaza koosikola dhopaungomba. Taya ningi iinima mbyoka iiwanawa kaayi mo nale moshigwana, yili momitungilo dhayoolokathana notayi nana aahali, noku ya kwathele mokulanda iinima yawo mbyoka.

Aantu oyendji oyena uunongo wokunduluka sho osho wuwete aagundjuka paife otaya nduluka iinima taya landitha. Muupilangi wanathangwa oto vulu okumona mo oshinima shina ongushu moshigwana eto imonene sha shomondjato kakele kwaashoka ooskopa wo dhokomakuma dhoka hadhi humbata uumboloma niidhungomwa ndyoka yomomakende omalulu.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, osho yiliwo omunani nomukokololi gwetemba, oyo naana tayi kwatele komeho payipindi, pamangeshefelo notayi ningi wo omakwatathano noongeshefa dhilwe dhoohandimwe okukala yuulika nokugandja ngeyi moshigwana iilandithomwa nenge iinyangadhalwa yoongeshefa oonkwawo.

Uuyuni wiipindi, uuyuni woma pindikathano nomangeshefo Oshimaliwa oshili natango osho tashi dhana onkandangala onene sho osho wuwete nomompito ndjika yonena aantu otaya piti oongula ya kalandithe. Aantu otaya piti oongula ya kalande iinima yawo ashike Oshimaliwa osho tashi longithwa moku ninga ayihe mbika.

Ombaanga dhetu dhomoshilongo odhili methigathano po lyomapungulilo oshowo omikalo omipe ndhoka tadhi hokitha dhili muudhindoli woku pungulitha, sho osho wu wete monena kehe ombaanga ndjoka nenge ompungulilo otayi longo nuudhiginini opo yi kale yuulika kutya yo oyina omikalo omipe dho ku longitha pangodhi pakupungulitha nenge pakutuma oshimaliwa ku gulwe to longitha ashike ongodhi yopeke.

Momaalaka getu moshilongo ohamu landithwa iinima ya yoolokathana. Iikulya, iikwathitho yomeni lyegumbo niinima yilwe. Aalumentu ngaashingeyi nayo oya kwata onyati oku kala haya faalele iinima komagumbo . Onga iikulya, iikwathitho yomegumbu. Ka shishi ngaashi nale oomeme oyo ayeke yakala haya ningi ngaaka.

Muuyuni awuhe iilongo ayihe oyina iimaliwa yawo mbyoka hayi kala yina iilimbo shi ikolelela konziililo nenge kuukwatyankalo woshilongo shontumba mboka hawu etitha oshilongwafano nenge efano lyomuntu gontumba kuuhandimwe lyi kale lyi li koshimaliwa. Noshilongo Congo oshina efano lyoshihongwafano sha simana moshilongo shawo.

Uuyuni sho we ende tawu patulukile iikwambaanga niikwampungulilo, aantu oye ende taya tonatitha omeho nokudhiladhila muule, opo ya mone omikalo ndhoka tadhi opelele ethimbo lyongashingeyi ndhoka tadhi longithwa koombaanga momathimbo ngaka goshinanena. Aantu taya longitha owala okutuma oshimaliwa to longitha ongodhi yopeke inoo ka ya kombaanga momikweyo.

Uuyuni wo nena sho wa Nika uungomba otwii yadha wo tuna aantu mboka ya longwa okushita po iinima onga oosikopa dhomambo oosikopa dhiikutu niiputudhilo oyindji mbyoka ya tseyika nawa iiputudhilo yiilonga ykiikaha nenge yokomake, oyindji moshilongo paife oya kwata ko lela oshilongo okulonga aagundjuka okweeta po iinima iipe ngaashi oosikopa.

Ombaanga yetu oyo tuu ndjika yoBank Windhoek, otayi hwahwameke wo aahingi ya kale ya mona omadhewulo ngoka gonomenawina ge na sha negameno naamboka haye shi ningi nawa mondjila nenge ya zi mo niitsa iiwanawa ohaya mono omasindano.

Omikalo omipe tadhi hokitha pama pungulilo odhoka. Aantu ita tu yiwe momikweyo omileeleka, oku tegelela owili noowili. Ashike oho kutha ashike ongodhi yoye yopeke ngoye oto tula mo onomola yaangoka wa hala oku tumina oshimaliwa. Nenge to tula mo onomola yomapungulilo yaa ngoka wa hala oku tumina oshimaliwa. Muule ashike wominute kaadhi thike nopu ntano ye ote ku lombwele kutya ngame oshimaliwa shandje ondeshi mona.

Muuyuni awuhe, omukalo ashike ngoka tagu longithwa okukala oshigwana shaya komeho pamahupilo nenge payiniwe, omukalo gokukala gwa ulika ongushu yoshimaliwa shoshilongo shoka, ngaashi naana iilonga ayihe yina iimaliwa yawo. Noshilongo France oshina wo oshimaliwa shasho.

Olundji nopendji, aantu otaya ningi omathigathanopo kutya ngoye owuna okakalata kombaanga yini? No monena nee aagundjuka oyendji oya kwatwa kokahalu kokakalata okaluudhe, hoka he wetike oko olwaala lwomuntu ena iimaliwa. Ashike moompito odhindji oyendji oye kena ashike molwa ondomo ndjoka yokumonika moshigwana, ashike itaye ka vulu.

Ombaanga yoStandard Bank ndjono ya tseyika nedhina ombaanga ombulawu, moshigwana shetu oya tula po omikalo ndhoka dhi na sha negameno uuna tashi ya kaayakulwa yawo kaa ya kengelelwe nenge kaa ya longithilwe ombaanga dhawo uushadha , kwaamboka ha ya kala ta ya ti yo aanambelewa ihe paushili wowene kayeshi aanambelewa yombaanga ndjoka.

Aantu otaya ende noku endela pamwe niigwana yimwe muuyuni. Moku ninga omikala dhoka tadhi hokitha. Dhoka ya mono kutya aantu otatu mbugaleke oshilongo tatu tetepo omiiti. Noombanga otadhi kutha ombinga mehwahwameko lyaantu taa kunu omiiti. Ngaashi nombanga yetu yoNedbank yili lela yeshi kwatela komeho mondolopa oshona yedhi Osona. Moka taya tsike omiiti niimeno wo.

Oombanga onene muuyuni oshowo moNamibia. Otu na mo ombanga ndjoka yasimanekwa nedhina enene ndjoka lyalukilwa oshilando pangelo Namibia oBank Windhoek. Ombanga ndjoka ohayi gandja omayambidhidho omanene moshigwana onga oku gandja omikuli, oku landa iihawuto, okugandja iimaliwa kaanangeshefa mboka ya hala okutota po nenge oku humitha komeho ongeshefa dhawo.

Aantu aluhe ngele taya ka konga iihalomwa yawo ohaya yi koomalaka dha yoolokathana hono haku adhika iinima yomaludhi nomaludhi mwa kwatelwa omapaya gootate, oongaku dhootate ndhoka dhomikoya hadhi landwa wo pomahala ga yooloka moshilongo.

Nomompito odhindji, ombaanga ndjoka yili yotango yopashigwana, oyatseyika nawa molwa omukalo gwayo gwiiwetikile gwokungeshefa. Sho tayimonika miilongo konyala oyiindji muuyini, natango ohayikala noku iiyulika kutya yo otaivulu oku etapo ompito oompe dhokungeshefela.

Muuyuni awuhe iilongo oyindji otayi ende tayi kwishipike iimaliwa yiilongo yawo sho osho wuwete nomikalo odhindji paife otadhi ende tadhi kanapo dhoku kala aantu taya ningi iimaliwa mbi yili mondjila yo taya ningi mbyo ya puka. Aantu oya konga omikalo dhili mondjila ndhoka haya takamitha iinima ayihe mbi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka ya simanekwa noonkondo. Ombaanga ndjoka hayi kwathele aayakulwa yawo pamikalo dhokuninga omambaangelo gopangodhi, pamikalo dhokuninga omambaangelo gopakompiuta nenge gopamalungula.

Omahangano ogendji gopayuni otaga panga uukume noositola dhomoshilongo, opo uulike iilongomwa yawo mbyoka yongushweelela mbyoka hayi pumbiwa kaalandi ethimbo nethimbo, noku gandja shoka tashi pumbiwa koondando dhili pevi lela, noosikola yoNictus oya tseyika nawa hayi landitha iinima.

Omapindikathano muuyuni awuhe ogo taga popiwa, noshimaliwa osho ashike tashi longithwa momapindikathano, molwaashoka oshimaliwa muuyuni awuhe osha talikako osho shili omweendithi pokati gwiipindi. Sho osho wuwete momaliko agehe, aantu ayehe otaya kondjitha iilongo yokale yina ongushu yiimaliwa yili pombanda.

Ngaashi shatseyika nawa muuyuni, Nambia okwatula po omuthika gopatengeneko kutya oguna oopelesenda odhindji dhaantu yehole iikolitha niingangamithi. Moshilongo shetu wo ohamu landithwa omandoli ngoka gatseyika nawa omalovu. Ohaga longithwa wo kaantu shapitikwa ashike okuza poomvula 18 okuya pombanda. Ashike oshigwana otashi tetwa kekende.

Ombaanga yetu ndjono yo Bank Windhoek ohayi ningi omathigathano po maakuthimbinga yawo nenge maayakulwa yawo. Nkene omuntu to mbaanga, nokupungula oshimaliwa shoye momukalo ngoka omupunguli dhingi ha imonene sha shomondjato esindano.

Iipindi omomeho. Aantu ngashingeyi oya pashukila okuhalitha. Sho osho wu wete otu na aantu mba tayi ithanwa aalandithi yomomapandaanda, aalandithi aashona naalandithi yopokati. Ashike oshinenenima osho shino kutya aantu otaya ikongele shomboloto nenge omahupilo. Onkene monena iipindi omomeho, oya tata ya windula moshigwana shetu.

Otunamo woo ongeeshefa dhoka hadhilanditha iimboloma, iimboloma yomaludhi gayooloka. Onga oombyono yokupa aaholike yetu, uuna taapumbwa okupewa iimboloma shi ikololela koonkalo moka yeli. Onga onkalo nande odhuuwehame, nenge onkalo dhoku ya dhimbulukitha omavalo gawo nenge ohole.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omukumo nkene omuntu wuna okutakamitha iikwambaanga yoye uuna aluhe topumbwa okuuva omayakulo gankene wuna okukala watakamitha iikwambaanga yoye. Oyeli haya gandja wo oonomola dhawo nkene yena okukala yekukwathela.

Ombaanga dhetu dhomoshilongo odhina aanawino mboka haya gandja uuyelele koonkalo dhoku longitha omapungulilo goye onkene wuna oku longitha oombaanga dhetu dhomeni lyoshilongo, nombaanga yetu yoNEDBANK oyina aainekelwa mboka ya topolelwa oshinakugwanithwa shoka shoku kala taya gandja uuyelele moshigwana.

Oombaalaka dhetu oonene moshilongo odhili dhasimana sho hadhi gandja omayakulo gashewa kaayakulwa yetu, oongono gokulongitha omaikulya, oongono gokulanditha iipumbiwa yesiku nesiku, sho yili kehe gumwe teyi pumbwa.

Moshilongo shetu otuna mo aantu aanyakwa, uunkulungu mokuhonga iihongwathano mbyoka hayi zi miiti nenge hayi zi miipilangi. Mbyoka hayi tetwa noku eta po omutungilo nenge omutalelo goshinima shilwe shontumba shoka tashi hokitha omutali, onga eshi landepo nenge eshi ninge oshinima shontumba ta keshi longitha monakuyiwa.

Ombanga yetu yoyene ndjono yo Nedbank, oyina omayakulo gopangodhi, omayakulo gopawutekinolohi lela tangendele pamwe nethimbo ngono aantu atuhe hatu tseyithilwa noku kukilikwa tulongithe una tatu ndalapata omawuyelele ngetu itatu ngape nande ngulwe oshoka ohangavulu okuyakwa.

Ombanga yetu yasimana moNamibia hayithanwa ombanga ya venduka, ohayingandja omadhewo ongashi omadhewo gopayingwana ngokuninga omathingathano mokuyonga omeya mpoka hayatulapo wo oshimaliwa shoka tashisindanwa kwangoka eshiningi evule yalwe.

Omaalaka dhomoshilongo odhili tadhi gandja iipumbiwa yesiku nesiku, mono woo oomaalaka tadhi monika nadho dhi li pomikalo dhoku thigathana po, pamikalo dhomitungilo osho wo pamikalo dhopamitalelo.

Oongongahangano ndhoka dhoombaanga noositola ndhoka oonene moshilongo odha ninga uukuni kumwe nodha panga uukuume opo dhivule dhiningile omangeshefelo pamwe . Oho adha shike nena owayi kositola yiikulya nenge kositola yiilongomwa mbyoka yomegumbo ngaashi Nictus ngoye oto kuthako oshinima shontumba shoka to lombwelwa kutya ngele owuna ombaanga ndjino oto vulu okupewa iimaliwa yithike mpaka ngele ashike wuna ombaanga ndjoka.

Ombaanga yetu Venduka oya konekiwa nawa yina omayakulo ga shewa . Omayakulo ngoka gi ikalekelwa ngono homono ashike wuli megumbo inoya kombaanga wu kayeomikweyo ,mono hokutha ashike ongodhi yoye yopeke totulamo ndele iinima yoye toyi longo ashike wuli megumbo.

Uuyuni sho tawu pingakanitha iimaliwa wo tawu pindikathana pamikalo dhiimaliwa yiilongo. Ombaanga yetu nayo yoBank Windhoek oyina shoka hashi ithanwa epingakanitho lyiimaliwa yiilongo okupitila momikalo dhoku yilandithathana, shoka kwali inaashi monikamonika mo opendji moshilongo.

Ngaashi woo iigwana iikwawo muuyuni yina oompungulilo dhiimaliwa, natse woo moNamibia otse aanelago okukala tuna ombaanga ndjoka ya tseyika nawa muuyuni FNB, ombaanga yotango yopashigwana natse aaNamibia otse aanelago okukala tuna ombaanga ndjoka hatu pungulako nohatu ka indilako oshimaliwa uuna tuli mompumbwe.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nedhina First National Bank oya kala noku dhana onkandangala paankalo ndhoka yoku yambidhidha okugandja nokukwathela oshigwana shawo uuna ngaa omuntu ahala oku landa oshinima shontumba kositola, ashike inagwanitha oshimaliwa ohayi owala kombaanga ye ta kwathelwa oshimaliwa ye taka mona shoka ahala ye ta kala nokushi shunitha ko nale.

Ombaanga yetu ya simana moNamibia hayi ithanwa o Bank Windhoek, ombaanga ndjoka yina oshimpwiyu noshigwana shawo. Nomoompito odhindji oha ya gandja uukwatya kutya aantu otwa pumbwa oku kwata oshimaliwa shetu ngiini, uuna aantu yena nande iituthi yoma inyanyudho, opo kaa tu pitililithe shono hatu ithana oombaandjeta dhetu.

Otuna wo oondola otuna wo niithilinga iimaliwa mbyoka ya tseyika nawa iikukutu niimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa ayihe mbika oya talika ko naana mesimano lyithike pamwe meudhililo kutya oyina wo ongushu ndjoka ya humbata yomuthika goshilongo shoka shomahupilo nenge shomalandithilo. Oya talika ko naana oyo yi li tayi dhana onkandangala.

Ombaanga yoBank Windhoek oya tseyika nawa ya kwata oshinakugwanithwa oshinene okutula po ekwatathano ewanawa pokati kombaanga naayakulwa yawo. Niinima oyindjiyindji yontumba ombaanga yetu ndjino ohayi yi longitha okukala ya ninga omapekapeko nokugandja omauyelele ngoka ge na sha niikwambaanga kaayakulwa yawo.

Oombanga omathimbo gamwe ohadhi ningi omathigathano kutya ombaanga yini tayi gandja omayakulo ga shewa. Ohadhi etapo omikalo dhoku thigathanapo ndhoka haya tulamo iipindi yawo kokutya ombaanga ndjika otayi gandja omakwatho gokudhi luni nokunana aantu aape

Moondunda dhokuthikila aayenda momagumbo aluhe ohadhi kala dha longekidhwa nawa okuza tuu kiitaafula, kiipundi mbyoka yoku kuutumba aayenda oshowo nehala lyo lyene. Hapu tulwa wo uumate uuwanawa poompadhi dhaayenda, osho nduno shili hashi kutha aayenda kiipundi kutya ehala ndino olya longekidhwa nawa shili.

Sho omathimbo taga ende taga lunduluka nomauveko gaantu otaga ende gu uka pombanda. Uunyakwa nuunkulungu, aantu otaya ende taye wu upike notaye wu wege yewu adhimithe nomambo. Aantu ayehe mboka haya yi koosikola dhopaungomba oyi ilonga ko oshindji ngaashi okunduluka iipundi, iitaafula noombete. Nomonena Aanamibia oyendji otaya nduluka iipundi tayi hokitha.

Oonkalo dhomahupilo sho tadhi ende tadhi gu pevi, aantu paife oyi iningi aanyakwa oku kala taya nduluka iinima yawo, yo oye ku tula iinima yawo ongushu. Otuna mo aantu moshilongo shetu taya nduluka ilongomwa ngaashi oombete oshowo iipundi mbyoka yili paife oyo tayi hokitha notayi landwa kaantu oyendji.

Ombanga yetu yopashingwana oyatseyika tayidhana onkandangala pama yambidhidho ngomawudhano moka hayingandja omakwathelo onga okugandja oombandi, oshimaliwa komuma, omakopi ngokudhanenwa nayihe mbyoka hayivulu okungandjwa mesindano.

Aagundjuka yetu monena otaya pandulwa, oshoka oyendji yomuyo oya ya koosikola dhopaungomba hoka ya ilonga iinima ya yoolokathana ngaashi okuninga iitaafula niipundi, ashike otaye yi tula ongushu ndji yopashinanena uuna ya ninga iinima mbyoka. Ohayi yi momalandithilo ashike ohayi landwa nawa.

Ombaanga yetu ndjoka tayi dhana onkandangala moshilongo, ohayi kala yi na iikumpungu mbyoka tayi hwahwameke aagundjuka nokuya tsa omukumo uuna tashi ya kiitalenti mbyoka yena. Onga okuningai oondjimbo, no moshilongo shetu okwali twa kalamo noshiningwanima shoka sha gandja oshimaliwa, sha sindanwapo ku yamwe yo maayimbi yoongalo.

Oombanga dhetu paife moshilongo otadhi pandulwa. Nombaanga yo NedBank nayo oyi li ya kwatelwamo mu dhoka tadhi pandulwa oshoka odhi li dha tsa olunyala uunafalama. Dho otadhi kwathele aanafalama ya mone omikuli oku ilandela iimuna, nenge okumona omikuli ya ka lande omiti dhiinamwenyo yawo dhoka taya mono.

Muuyuni awuhe wuhe iingwana ayihe oyina shoka hashithanwa oshimaliwa shoshingwana nenge oshimaliwa shoshilongo, niilongo ayihe ngashi yo India otweyi tseya nawa molwa oshimaliwa shoka sha India shasimana muuyuni, shoka hashi longithwa payipindi muuyuni shoka shili osho oshimaliwa shoshilongo shoka na owuna tweshimono otu shishi.

Iisimpo nenge oshimaliwa shoshene hashi popiwa shina omutse gomuntu osho naana hashi longithwa mepingakanitho uuna omuntu ta landa sha, uuna omuntu teshi gandjele onga ondjambi nenge eshi longela, oshimaliwa osha simana oshoka oyo ehukamugongo nenge esipa lyomahupilo.

Aagundjuka ngaashi moshilongo shetu oyo paife taya nanene ehumo komeho, molwaasho oyendji oya ya koosikola dhipayungomba oyeshi okushitapo iinima tayimonika nawa. Ngaashi moompito odhindji momahala gokulila nenge momahala gokukala aayenda. Aagundjuka oyendji oya dhana onkandangala yoku etapo iitaafula yokulila niipundi yokukaantumba.

Moshilongo otuna mol oombaalaka dhomaludhi dha yoolokathana ndhoka hadhi tu landitha iilandomwa yadho, tse natse hatu yi ko tuka konge oompumbwe dhetu dhesiku nesiku nositola ndjoka yedhina HoodMart Supermarket oya simana molwa hayi gandja omayakulo ga simana nenge hayi gandja dhoompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Uuyuni wiipindi aantu ohaya pindikathana oku landa noku landitha taya longitha iimaliwa, opo ihe mpono aantu oyendji moshigwana ohaya longitha iimaliwa oku kala ya landa nenge ya landitha uuna taya ningi omangeshefelo gawo nolundji nopundji aantu ayehe ohaya pindikathana shi ikolelela kwaashono ya hala oku landa.

Otuna wo aakuthimbinga meyambulepo lyomahumokomeho nenge meyambulepo lyomawudhano, nenge meyambulepo lyuunafaalama. Oho mono nena aanafaalama hatsuwa omukumo palupe lokupewa omayambidhidho komahangano nenge koositola wo oonene.

Kehe gumwe okuhole e na ehala lye tali monika nawa, sho osho wu wete nonena kehe gumwe okwa hala a kale e na ondunda ye yokukuutumbika aayenda ye tayi imonikila. Ohatu longitha wo omikalo dhiipundi mbyoka yi li pethimbo lyoshinanena mbyoka inayi monika lela pomahala nopayitopolwa yetu, onkene aantu ohaya ka mbesitela kokule noku eta iinima iiwanawa momagumbo gawo.

Omathimbo sho aantu ya mono kutya piituthi yomaluhodhi ohatu nyengwa nokunana nondatu, opu na omikalo ndhoka aantu paife haya kwashilipaleke aaholike yawo nokupewa omauyelele gomondjila nkene ye na okulongitha iimaliwa yawo. Opu na nduno aanawino mboka ye shi odhekelwa haya gandja omauyelele guukwatya mboka.

Ngaashi ngeyi uuyuni wanika ehumokomeho nayihe mbyoka oyindji yindji tayendele pamwe noshinanena, Omahangano kwashilipaleki gontumba nenge omahanganopindiki gontumba ohaga manga uunkunikumwe noombanga dhomoshilongo okukala ye eta koluhayela iipindikomwa ya wo niniima ahiye mbyoka takambadha okweeta moshingwana okupitila moombanga.

Omahangano ogendji ngoka giikwambaanga haga gandja omakwathelo ngaashi; omakwathelo goku kwa shilipaleke iiyenditho ,omagumbo, oongeshefa na yilwe . Ohaga kala gena oompito dhoka dha nuninwa owina uuna pena iituthi yomatango omanene ngaashi nda dhini oku tumbula opaasa ,haya kala ya tula po oondando dhoka hadhi nana aalandi .

Hamauwanawa ashike gokupungula iimaliwa yetu ogo hatu mono koombaanga, ashike oombaanga nasho ohadhi zi momutumba okutu pa omayambidhidho, omakwatho, okukwashilipaleka omaudhano nayilwe. Ashike oshinenenima osho shika kutya iipindi yokupindika nombaanga oyi na uuwanawa, oshoka oyo wo haya galuka oku tu kwathela uuna tu li moompumbwe ngaashi okufuta oosikola nokukwashilipaleka omaudhano.

Kakele komathigathano po giimaliwa muuyuni, kehe oshimaliwa muuyuni oshina ongushu yasho sho oshimaliwa osho hashi longithwa iipumbiwa yesiku nesiku. Aantu sho haya meneka oongulonene yaye kiilongo otaya lalakanene okumona oshimaliwa shahenena nomoongeshefa wo otaya ningi oshimaliwa shawo esiku nesiku.

Muuyuni wo paifa sho aantu sho taya sikola ooskola dhuungomba, taya iilongo omaunongo omape, yo taya eta omahumo komeho miitopolwa yawo, moka nokuli mongashingeyi twaadha ashike aagundjuka mboka yaza koskola dho paungomba oyo taya shitipo uuskopa wo kwiiyogela koonyala. Aantu itaya landa we moostola oshoka aanti oyena owina oku ningapo iinima tawo yoyene.

Moshilongo shetu otunamo omalaka omahala ngoka hanganana alandi opo yeye yilikolele sha shoka tayapumbwa, otunamo wo omahala ngopamuthika ngayoloka thana ngoka hangithanwa omalaka nenge omahala ngokulanda iilikolomwa nenge iilongithomwa yomomagumbo tangadhika pamahala ngayoloka thana nopandondo dhayoloka thana wo moshilongo adhihe.

Uuyuni sho taweende tawu humu komeho omapungulilo hangano nenge oombaanga ohadhi longitha omikalo dhayooloka okupindika nenge okuliika iikwangeshelo yawo, opo mpoka wo aakalimo yo.oshitunda moka nenge yomoshilongo hatu nyanyukwa noku tala kutya ombaanga yini tandi pungula nayo molwa iipindi yawo iiwanawa.

Monalenale otwa kala twa tseya oondjokonona dhiilongo yetu nosha eta ngeyika iimaliwa yiilongo yetu yi kale yi na sha tashi ti sha kombinga yonziililo yoshilongo. Otwa koneke noshimaliwa shaDRC oshi na oshilimbo shomathano gaantu sho ya li taya hepekwa pethimbo ndi ya ka aantu ya li ya ningwa aapika haya ka longithwa kiikunino yomakaya noshowo yookoothiwa.

Oshigwana sho ne tashi longele pamwe nuunafaalama ohashi talelapo woo oopharmacy oostola ndhoka hadhi landitha omiti , iikwathitho yopaunafaalama oshowo iikwathithomiti yopauntu mboka omuntu hayiko aka konge oopela nenge omiti ye ekiikwathe nadho.

Momaalaka getu goshilongon omu na omahala gi ikalekekwa, ngono oyendji haa ye ki iyuvithe naw, oomono ne hamu monika ngaashi, ookoothiwa, ootee, omaviinu nosho wo iikunwa yilwe.

Otuna oombaanga moshilongo tuna mo ombaanga yoStandard bank ndjono yili lela tayi longo nuudhiginini okukala ya eta omayakulo gawo popepi noshigwana. Aantu ohaya zimo taya fala omayakulo koshigwana, okuninga omambaango oshowo okugandja omauyelele.

Ombaanga dhetu moshigwana otadhi pandulwa oshoka itadhi ndalapatele okashona hoka tadhi ningi, otadhi kwathele oshigwana shetu onga omoompito dhokukwashilipaleka omaudhano. Okuyambulapo omahala gokudhanena, okugandja iizalomwa koongundu dhomaudhano oshowo okukala dha ninga shoka shi li mondjila okuyambulapo uudhano moshigwana.

Iimaliwa muuyuni oyili oyo ehukamugongo lyomahupilo gopa yuuni, noshilongo kehe oshili shina oshimaliwa shasho shono nokuli oshilongo Tanzania shina iimaliwa hayi monika yaya sigo okomilongo, okomathele 500 shono shili shakumitha uuyuni.

Pauyuni opu na iimaliwa mbyoka yontumba yongandi ya talikako yi na ongushu yi li pombanda yi vulithe iimaliwa yiilongo iikwawo. Nomuuyuni auheuhe otwa koneke odola yoshilongo America yi na ongushu ndjoka yi li pombanda noonkondo adhihe yi vulithe yiilongo iikwawo noyi li tayi dhana onkandangala muuyuni pamikalo dhomangeshefelo, pamikalo dhokupindikathana.

Moshilongo shetu otunamo omambwinda ngeshefelo mono to adha oositola nenge oomaalaka dhomadhina ga yoolokathana ndhoka hadhi landitha noku gandja iilongomwa yomaludhi ga yoolokathana. Oho adha omuntu eli pomaalaka nenge pembwinda lyomangeshefelo oku konga shoka ye ahala.

Uuyuni sho tawu ende tawu ningi iikengelela noombanga ngaashi ndjoka yofirst National Bank otayi ningi omahwahwameko mono tayi londodha oshigwana kutya onomola ndjoka yoye yomeholamo ihayi pumbwa oku gandjwa komuntu gumwe ye omuntu gwokombaanga kena esiku ekudhengele teyi kupula ngono omukengeleli.

Uuyuni paife sho wa nika omapingakanitho giimaliwa, otwa iyadha tu na oonkalo ndhoka iimaliwa yuuyuni tayi pingakanithwa pailongo niilongo. Oshimaliwa shaNamibia tashi pingakanithwa noshimaliwa shaAmerica nenge noshimaliwa shoshilongo shaEuropa nenge noshilongo shaBritain. Moka iilongo ayihe tayi dhana onkandangala mokupinganitha iimaliwa noshi li omukalo ngoka tagu dhana lela onkandangala methimbo ndika naagundjuka otaya ulike ye na ohamu notaya vulu oku ilonga oshinima shika.

Oshowo ombanga yetu ndjono ombaanga yoBank Windhoek oyina wo oompito dhoka aayakulwa yawo haya pamwe ya kuthe omathigathano po. Nditye onga omo ku tondoka onga omomathigathano gomaudhano gayolokathana.

Pomangeshefelo, aantu ohaya pindike. Iimaliwa oyo hayi longithwa mokupundika mono omulandi ta gandja oshimaliwa komulandithi nenge komuhalithi shi ikolelela tuu komwaalu gwaashi ta pulwa. Oshimaliwa osho naana hashi longithwa pomangeshefelo.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana oyali ngiika miipindi nenge oyakwatathana noositola oonene moshilongo, okupitithila mo iipindi yawo uuna oositola tadhi pindike kutya, oositola ohadhi tamuna ngeyi kutya ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu okugandja oshimaliwa ashike komuntu ngu tolanda nombaanga ndjo.

Uuyuni payife sho wanika omayendathano aantu otaya ende uuyuni, taya ende iilongo niilongo taya ende taya kongo omahupilo . Uuna wuna shoka walonga mpoka wuli ohapu kala puna oompito ndhono topumbwa oku shendja oshimaliwa nenge watuminwa komuntu eli kondje yoshilongo , ohoyi pomahala goku shendjela iimaliwa moshilongo.

Oshimaliwa shono shondola yaAmerica osha talikako shina ongushu paigwana. Ohashi longithwa unene miilongo mbyono yafa yahuma molwaashono ongushu yasho oyili pombanda naantu oyendji otaya lalakanene ya kale yeshina tayeshi shendjele miimaliwa yiilongo yawo ya kale yi imonena iimaliwa oyindji.

Ondunda yaayenda megumbo nenge mondunda yokukuutumba uuna aantu taya li, ondunda yasimana oshoka ngele ota tu shishina monakuziwa, omagumbo ogakala gena oshinyanga shokuthikila shoka hashikala kehale. Ondunda yaayenda nena oyatalika ko tayi yelekwa nehala ndjoka monale lyasimanekwa nolyali lyalukwa oshinyanga, oshoka omo hamuthikile aantu taya kuutumba yo taya lile po wo ngele aalumentu.

Miigwana oyindji yomuuyuni aantu oyendji ohaya thiki pomahala mpoka hapu landithwa iinima yashewa mbyoka ihaya monika monika naana no ihayi longithwa kuyalwe. Oshoka aantu oyendji oyehole okukala yena iinima yayooloka kuyayakwawo nomoompito odhindji aantu ohaya kalanda iinima yawo piilongo yopondje hoka haya tsakanene ko naantu yaza koombinga noombinga.

Moshilongo shetu otuna mo ongundu yomahangano goombanga nayimwe ndjono ya tseyika nawa ombaanga yobank Windhoek ndjoka yili mekwatathano nenge melongelokumwe noshikondo shoka hashi gandja ooshali dhokwiilongitha aanasikola. Oya tseyika nawa molwa uunyakwa longa wawo wokukwathela oshigwana onga eyakulo lyilil nawa oshowo iihojela yili pevi.

Oomalaka oonene moshilongo ohaga monika, go ogo omahala hatu landa iinima oyindji muuwindji koondando tadhi nongotholwa. Moshilongo shetu Namibia otamu monika oomalaka dhoka oonene hadhi landitha iikwapumbiwa yegumbo hayi landithwa momiyalu ominene nenge pauwindji.

Otunamo moositola omikweyo dhoka aantu haya ningile omafutilo, nditye momaalaka adhishe dhoshilongo ohamu adhika omikweyo dhaantu moka hapitile uuna ta kaninga omafutilo giinima mbyoka ya landa. Omikalo lela tadhi endele pamwe nethimbo

Aathemba nananena mboka haya nyangadhala nenge yena iiyemo yomethimbo ndika ohaya kala yena omahala gawo ga longekidhwa nawa. Sho osho wu wete aantu mboka yena iiyemo haya kala yena omahala gawo taga monika nawa gena iinima ngaashi oombete, iitafula yopashinanena niipundi yokukuutumba.

Uuna nduno omuntu wa hala okuilandela oshihauto shoye ombaanga yoNedbank moshilongo shetu oya tseyika nawa oto ombaanga ndjoka hayi yambidhudha aantu yaka konge iiyenditho yo yeyi shunithe niiishoshela iishona lela.

Ombaanga yotango moNamibia, oyo ombaanga ya simana, hayi gandja omayakulo omawanawa, omayakulo taga kwathele aaNamibia ayehe. Onga omapungulilo, onga omikuli, onga oyilwe mbyoka ya pamba iikwambaanga.

Ombaanga paife otadhi ningi omathigathano ,moku gandja omayakulo gongushu. Aantu oyendji sho taya landa iiyenditho, noombanga nenge taya kutha omikuli koombaanga ,ya kalande iiyenditho oombaanga dhimwe otadhinde tadhi